Nempeԑle la are, ka ba mine zeŋ kyԑ ka kaŋa gbi dumoo a ba naŋnaŋ zeŋ nimisogͻŋ, klyԑ ka kũũ daga biŋ ba zaa sensogeleŋ.

Nobɔ bata la su kpareyitaare, a vɔgele zupili-peɛle, kyɛ toore ba nuuri ne a nuuri bontoore, kyɛ ka bayi de ba nuuri, a nyɔge ne a kuruu, kyɛ ka kaŋa are kaara.

Lͻԑ kãã koͻroo zie la. Ka noba are a lͻԑ kãã koͻroo zie nimitͻͻreŋ. Ka lͻԑ ayi are ka kaŋa e peԑlaa. Ka moto zͻͻnebͻ bayi a zͻͻŋ ba motori a vͻgele motori kpogili. Moto zͻͻnͻ kaŋa eŋԑԑ tuobu o moto nimitͻͻreŋ.

Bibiiri la ɔnnɔ kõɔ baa poɔ. Ka kaŋa su kpare doɔre ka kaŋa meŋ vɔgele sapigi sɔgelaa kyɛ ka kaŋa meŋ booti e pelaa.

Noba la ka ba mine, dɔg gyoŋgyoliŋgyo, ka bamine zeŋ. Kyɛ ka ba zaa toore ba nuuri ne bontoore kyɛ ba nuuri, a dɔgele felaaware zu, a felaaware mine eɛ dɔre, kaa mine e zeɛ.

Nempeɛle la. Ka mine su bon-yitaare, ka kaŋa su bonzeɛ, ka ba mine vɔgele kpogli-zeere ka ba mine meŋ vɔgele kpogli-peɛle ka ba mine toore nuuri bontoore ba nuuri poɔ. Kyɛ kaa e bonsɔglɔ.

Mui ne bɛŋɛ la ka gyɛle, nɛne, nɔnyaga, zama, ane bɔɔde kyeene a a dɔɔle a mui ne a bɛŋɛ zu.

Noba la are kɔge rabare. Rabare poɔŋ te taa raba bɛrɛ ane raba bilii a raba bilii mine eɛ sɔglɔ kyɛ kaa raba kpoŋ kaŋa e zeɛ kyɛ ka talakpoŋ biŋ ka a noba na naŋ are poɔŋ ka kaŋa ŋmaa wagyɛ o nyaa poɔ kyɛ pɛgele raba bile ka kaŋa zuuni are kɔg rabare kyɛ ka kɔŋ-ɔŋ lɔɔre yi are ba puoriŋ.

Bibiiri la zeŋ kuree zu. Kyԑ a biiri ŋa poͻŋ, ba mine seԑ la kuri sͻgelͻ. Ka kaŋa seԑ kuri dͻre kyԑ ka bͻtͻpeԑle a biŋ ba niŋe sogͻ.

Noba la are su kpare yitaare Ka a koŋkogiri kaŋa soba a su kpare zeɛ kyɛ ka ba zaa yɛre kɔkɔlɔgɔ kyɛ ka ba nyɔge ba nuuri zɛge ka do saa kyɛ ka ba are kɔge sola panal.